Eitaka rikwiragura ririho ebihingwa bikiri bito by'erangi ya kinyaatsi. Eitaka eri nirireebeka gye. Ebihingwa nibikura biine amaani byafuna eitaka eriine obugimu oburikumara.

Enjoki eteekami aha kimuri kibonaire eri ah'itaagi ry'ekimera aha rubaju rw'ekimuri hariho ebimuri ebindi ebiri aha bihingwa kandi ebimuri ebi nibimwe ebibonaire. Enjoki zatambura kuruga aha kimuri kuza aha kindi nizitambuza omweyangye kugwiha aha bimuri.

Omwanya gw'okuteekyeramu waragi hariho eduraamu erikuba ei bateekire. Aha rubaju hariho akagyera kakye. Kandi niharabamu orupiira orukuza omu duraamu. Aha rubaju rw'akagyera hariho obunyaatsi bukye. Aha rubaju rw'obunyaatsi hariho emitumba y'ebitookye.

Enyamaishwa y'omu kishaka ei bakweta empundu eshutami ahagati y'ekishaka kandi neereba ahaiguru. Enyamaishwa ezi nizishendashenda abarambuzi kwija kuzireeba.

Omuntu akwaitse ekibo kiriho ebinyobwa ebitatondwire ebinyobwa ebi biri nk'ebiteekire empogoro ,ebinyobwa ebi binuzire wabirya kandi biine ekiriisa ekirikuretera omubiri gw'omuntu gwagira amaani marungi.

Eby'okurya by'emiringo etarikushushana ebirimu karoti, eshenda neby’okurya eby'emiringo endiijo nk'ebijuma. Eby'okurya ebi omuntu yabirya nagira amaani marungi kandi omubiri gwe gugira maani g'okurwanisa obukooko obukureeta endwara.